xam-xam boobu day ya <hesitation> nekk lu bees si moom insaa àllaaxu rabbi kooku moom ak projet tekki jigéen gi ñu ngi ci ci wàllu boobu yaakaar naa ne bii mooy ci wa ci plan de communication bi <hesitation> lii bokk na ci muy <hesitation> émission yi waaye itam ñaareelu fànn bi mooy formation yi

maanaam daénu koy def ci benn kàggu boo xam ne nii tay jii soo ko bëggee seetaan wala nga bëgg koo dégluwaat danga am possiblité fi nga ko def bu fekkee am nga smartphone waaw
loolu am na solo donc ce qui veut dire que maanaam après formation bi sax mën nga <inhales> <hesitation> di formewuwaat ci biir formatiion bi nga defoon <laughs> ndax day des ci li nga xam ne moom mooy portable yi <noise> ni ko maman waxee sànq njaay mi ci téléphone bi ndeysaan <laughs> waaw maman yaa ngi doon joxe exemples ci Kelle foofu ngeen nekk jigéen ñi nga xam ne taxawal nañu seen entreprise su bopp nga wax <hesitation> lim nga fi si wàllu ginaar ak yooyu
waaw <hesitation> ma dellusiwaat foofu rekk mu mel ne téléphone bi moo sonné woon ñu arrêté <inhales> après bi ñu paree rekk ñu jéem a dugaat ci programme yi nga xam ne moom lañu nekkee woon jigéen ñi bari na loo xam ne si <hesitation> ñu ngi ciy yëngu ci biir kër yi waxamala mbay ak càmm waaye <hesitation> yar jur bi rekk bu <hesitation> période bi nga xam ne si tabaski jub si na dangay gis jigéen ñoo xam ne dañuy dugal ay quelque xar yu góor yu bari yoo xam ne dañu koy jënd dugal ko seen wanag di xont <noise> di doo nag nelaw guddi sax nag <laughs> foofoo tim war naa am ay

ndeysaan
ndaxte dencukaay bi du am dencukaay ba ca war boo paree tamit nag boo tëddee doo nelaw ndax alalu jàmbur nga ci def te soo sañoon dangay ligéey ba am résultat delloowaat alalu jàmbur mën a am li nga xam ne ni moom nga ca am <inhales> nga fajee ko say soxla jàppale say waa kër si njàng meeg yeneen ak yeneen

du jar sax loo xam ne kilo fanweer ñaar fukk ak juróom ñeent fukk gën jaa yomb gën jaa cher tay nag lu mu dee dee ñoo ngi nii kenn wanteeratul sa mbay boo ko naree wanteer nga ni ah ma teg ko fa unité ba jënd ko unité ba jënd ko transformé ko unité ba am am ca lu mu delloo ci unité am ña cay ligéeyee am ca loo xam ne si danañu ko leen ko mën a delloo ci seen i kër seen i njàboot <inhales> ña yow mi nga xam ne yaa bëyoon sa tool itam wax dëgg Yàlla na nga ko doon wanteeree wanteer boobu tane na ci kon <hesitation> lé képp ku ñu gën a jàppale daal yaakaar naa boo ñëwee foofu ndax bay dundee lañu wax kon nag buñuy bay di ci dund delluwaat nga xam ne produit yi ñuy defar yépp matériel la amul benn loo xam ne dañu ciy def loo xam ne si boo ko lekkee dina am problème ci yow yaa ko bay yaa ko defar materiel nga koy defaree boo paree boo ko jaayee Yàlla mën na la cee defal sutura képp ku ko <hesitation> jël du am lu muy xalaat bu tëddee day nelaw

<inhales> d' accord loolu am na <hesitation> solo ndax Ibrahima tay jii jàpp nañu ne <hesitation> entreprenariat <inhales> ndax mooy <hesitation> solution bi nga xamante ne moo tax jigéen bi gën a mën a autonome ci boppam
<noise> waaw <hesitation> yaakaar na ne tay jii <hesitation> nit ki bu fekkee ne mi ngi ligéey di am lu muy ruuslu mën a faj soxlaam yaakaar na ne loolu bokk na si li nga xam ne nii dina ko gën a dimbali dina ko mën a am mane aafiya dana mën dimbali itam jëkkëram dina ko mën man aafiya dana mën itam dimbali ay doomam ñu gën ko mën gën leen a mën aafiya

<blows air> ak kër goo xam ne nii baay ba rekk a am <blows air> ñu tëkkale leen kon yaakaar naa ne foofa faj soxla yi

moo tax <hesitation> te nit ki bu fekkee ne jigéen ji am na mi ngi gën a am <noise> mën boppam ci wàllu xaalis dana ko gën a dimbali itam mu gën di avancé ci wàllu <hesitation> instances de décision yi maanaam fi ñuy jëlee <hesitation> kàddu fi ñuy jëlee pouvoir fi ñuy jëlee ay décisions foo fu bu fekkee jigéen ñi ña nga fay dem foofu itam danañu leen gën a dimbali ndax jigéen jiy ligéey day xam ligéeyam ndax kiy sàmm day xam li muy sàmm ni muy sàmmee xam jafe-jafe sàmm yi xam lan fan la war a sukkandiku sàmm gi jëm kanam kiy bay noonu kiy <hesitation> jaay it noonu kon ñoonu dèjà poroblematigu maanaam jafe-jafe yi nga xam ne nii moo nekk ci biir askan bi ñoom itam dañu koy xam seen problème dañu koy xam comme nag ñoo ciy yëngu maanaam liy <noise> saafara seen jagaro ñoom dañu koy xam te dañu koy mën a teg ci kaw <noise> ci kaw table ji moo tax moo tax <hesitation> jàppale jigéen ñi bañ gën a mën a yëngu yéwénal leen bañ gën a mën a am dara en tout cas mo am na solo

<laughs> mbaadu c' est le monde à l' envers

mais xam nga li ma bëgg a wax foofu rekk mooy que ni tey jii tay mère Anta wax na ko ci wàllu mbay mi xam nga tay jii dañoo nekk si jamono boo xam ne moo xam moo xam góor la wala jigéen la tay jii <hesitation> chaine <noise> de valeur agricole yi dañoo mën a joxe ligéey bu baree baree bari te xoolal bu fekkee ne baykat bi yéeg na ba yéeg ci kaw xa gis lu ko commencé ci ab * ba ca commercialisation ñiy dugg yépp si chaine bi ñooñu tay jii buñ fekkee ni tay jii jox nañu leen gëdd jox nañu leen farataal la mu mënoon jox ci ab ligéey kenn xamul nu mu toll
dëgg la
beneen bi ci des tay jii am na benn kii boo xam ne tay fokk ñu bàyyi ko xel ndax mbay mi fokk mu libéré tam ay mains maanaam fokk mu am ñu mu bàyyi ñu dem pour mën a créer mooy ñoom mère Anta ñiy def transformation ñoom mën nañoo dem ba tay jii sax duñ xalaati mbay ndax lu tax mooy seen ligéey dootu leen may ñu ñu bayi su ko defee lu bras yooyu muy libéré <noise> dafay créer ay emplois ñooña <noise> créer waat yeneen yeneen emplois su ko defee secteur bi day gën di day gën di développé ndax baykat bi xam ne lu mu defar am na ku koy soppali kookee soppali <noise> am na ku koy jënd <noise> fas yéene koo fas yéene koo consommé

noonu jafe-jafe yi ñu doon am yépp Yàlla day def ne dafay dafay saafara <hesitation> Fapal comme approche am mooy kër gi na kër gi am doole penc mi am doole bu penc bi amee doole <noise> yaakaar naa ne diwaan bi Yàlla mën na ci def sutura loolu mooy philosophie Fapal exploitation familiale bi na am doole groupement bi am doole groupement bi am doole <noise> commune bi <noise> communauté bi am am doole te loolu lépp lu ko may fokk ñu am liberté te liberté boobu ligéey moo koy moo koy maye
<hesitation> <hesitation> <hesitation> xam naa ne li ñu dese ci ay simili bariwul waaye maman Anta <coughs> ndax tay jii ci waxtaan bi am na loo xamante ne <noise> bëggoon nga koo wax fekk samay laaj àggu fa
<hesitation> waaw kon amady jërëjëf <hesitation> mu ba mu mel ne lu bari ci laay yi daal lu bari ci li ma bëggoon a wax de

<hesitation> li ma bëgg daal mooy gën a yokk jigéen ñi ñu gën a tekki ndaxte am na ay tailleur yoo xam ne sii yu jigéen lañ ñu ngi ubbi seen i atelier boo demee Géoul tay lu mel ne commune Kelle Gueye <hesitation> am na fa atelier yu bari yoo xam ne ay tailleur ñoo yu ji tailleur yu jigéen ñoo ko yore yoo ñooña ñépp ay jigéen lañu yoo xam ne si dañoo sukandiku ba defar seen i ay places jël ay xale yu góor ànd fa ak ñoom ñuy ñuy ñuy ñaw di di di di teral seen kër di teral seen ay njaboot <inhales> xale yu góor ya nga xam ne ñoo fay xëy ñoom itam aussi noonu ña nga cay jéem a teral seen i waayjur kon lépp loo xam ne si entreprise la <hesitation> jëm rekk

am na solo ndaxte ñun daal <hesitation> jigéen ñi nga xam ne sii ñoo fi nekk sonn nañu seen i fit sax buñu tëddee tamit nag duñu nelaw buñu waxee dëgg te muy dëgg ndaxte sunu xale yi ñu baree bari ñi ngi bëgg a tekki luñu def <hesitation> xooluñu ludul dugg ci biir gaal yi <smacks lips> des ci des ci ndox mi ba fii ma la koy waxee nii dëkk bii ma dëkk di Nangur Ndiaye am na néew boo xam ne kenn dencagu ko maara deytaali te ba mu faatoo ak léegi <hesitation> léegi mu mat deux mois <hesitation> yaayam xalaat na ginaaw bi ba mujjee faatu te néew boobu ñëwagul yaayam rob nañu ko ba fàtte ko te néew boobu <smacks lips> ñëwagul te li leen ko yóbbee lépp mooy bëgg a tekki kon képp koo xam ne tekkil nga jigéen tekkil nga ay njabootam mu mën a toog di géré ay entreprises am fi mu dëkk ñii di <hesitation> yar jur gi ñii di dem ci mbay mi ñii di dem ci càmm gi <inhales> ñii di dem ci <hesitation> poulailler yi ñii di dem ci yeneen <hesitation> ki maanaam lu mel ne ndox mi <hesitation> ñu am ay forage yoo xam ne sii tay si tay buñu ligéeyoon bu nawet bi doxulee sax dañuy daal de turnewaat nekk ci biir forage yooyu ndaw ya di ca yëngu <inhales> ndaw yooya di ca yëngu xëy di wàcc bu weer deewee ñu tallal seen loxo ñu am luñu ca teg <inhales> duñu def nii ñuy def di ray seen bopp ci <hesitation> ndox mi te lépp bëgg a tekki rekk moo ko waral maanaam du ma leen yedd lu bari sax ndax lée ku ci jóg rekk danag bëgg a tekki kon képp koo xam ne sii yaa jàppale jigéen jàppale nga ko ci njabootam su tëddee day gën a nelaw su dana gën a mën a yandoor dina gën a mën a continué itam ligéey bi nga xam ne moom la doon def <inhales> kon daal ñun tallal nañu suñuy loxo ñëpp rekk <inhales> muy gouvernement muy <hesitation> Fapal Fapal moom gàcce ngaalaama li mu def moom bu ko ñépp defoon rekk bu soobee Yàlla bu ci ñaar ak ñett ñu mel ne moom jàppoon rekk bu soobee Yàlla ñun dañuy daal di avancé dem ca kanam
<blows air> d' accord donc <hesitation> lan ngay tàggatoo ndax émission bi daanaka jeex na
<hesitation> kon li may tàggatoo daal mooy <inhales> di sant sama mbokk jigéen yépp di sant sama alaaji moom mi nga xam ne si moomay bàyyi nag bu ma ko tàggoo du ne ma doo dem

ak li ñu daan waxtaanee ak ñoom ñu jéem koo jàpp te jéem koo jëfee jéem a am xam-xam jéem a ligéey jéem a tekkil suñuy njaboot ba bu ëllëgee ku fi jógeeti maaradaytaali Yàlla na yéex nga bàyyi fi loo xam ne si say njaboot daañu ci mën a sukandiku ba duñ def naka sudul noonu ndax xale moom bu taxawaaloo def naka sudul noonu kon ñoo ngi leen di sant te di leen gërëm te di ñan Yàlla Ibrahima mi nga xam ne moom lañu Yàlla booleel <blows air> Yàlla na ko Yàlla dooleel fu lu fu jigéen ñi égg rekk boo yaboo mane la taxawaayam ma nga fa ndaxte ñun bàyyiwuñu si kàddoom mi ngi wax ak ñun ci suuf mi ngi wax ak ñun ci kaw bu waxul ak ñun ci kaw ci rajo mi ngi wax ak ñun ci suuf lépp loo xam ne sii njëriñu jigéen la rekk Ibrahima a ngi taxaw si suñ kanam di ko def kon ñoo ngi koy sant te di ko gërëm di sant suñu monsieur le maire ndax lépp mooma ndax lu mu dee dee mooy mooy mooy suñu présidente mooy suñu président <inhales> kon fuñ fuñ fuñ dem fu nekk war nañu faa tudd turam <inhales> sant ko ñaanal ko ndax <hesitation> lu xew rekk fi ñu toll ci moomeelam la xewee kon ñu dund ak jàmm ba nga xam ne sii <hesitation> nekk na fi ba jóge fi keneen ku ko yore itam ku muy sa wërsëg nga yore ko Yàlla na ko Yàlla def ci jàmm ak salaam

ku jëndiwul jaayiwoo defar sa poulailler wala nga yar say xar wala nga yar say ginaar
merci beaucoup maman Anta Gueye ah voilà donc Ibrahima
<hesitation> jërëjëf amady <noise> <hesitation> fi mère Anta daanelee foofu laay commencé ci jigéen ñi mooy que ne képp koo xam ne nii bëgg ngaa taxawal entreprise soo ñëwee Fapal daañu la wax ci yoon wi nga jaar pour entreprise bi nga bëgg a taxawal moo xam entreprise <noise> individuelle la moo xam GIE la moo xam société la moo xam SARL la moo xam daal façon société socié en entreprise bi nga bëgg a taxawal soo ñëwee Fapal daañu la teg ci yoon woo ko woo ko taxawalee <hesitation> beneen bi ci des mooy <hesitation> li mère Anta wax fokk jigéen ñi gën a taxawaat gën a takkuwaat ah te fas yéene bokk ci ñi nga xam ni ñooy suqali njaboot gi njaboot gi mooy taxawal ay entreprises yoo xam ne ni entreprise yu am doole lay doon entreprise yoo xam ne nii ñoom daañu ci mën a am <hesitation> faj seen soxla faj si seen i soxlay soxlay doom loolu nag <hesitation> mën naa nekk mën naa nekk dañu koy gëm dañu koy gëm mais buñu nee warut a mën a nekk rekk du sotti mais dañuy gëm ne ñoom fii ñu jëm war nañu faa mën a àgg mooy créer ay entreprises comme ni mu amee Europe amee feneen kon africain yi itam sénégalais yi ak surtout njambur njambur yi am nañu possibilité bi te am na ñoo xam ne nii jigéen ñoo xam ne nii tay jii dàggi nañu seen bopp ba tay jii daanaka <hesitation> vraiment <hesitation> maasaa àllaa yaakaar naa boo xoolee ci lot bii rekk danga ko fiy danga ko fiy gis

wuti xibaar bi fan la xibar bu baax bi nekk loolu fokk ñu loolu itam ku ci ñëw Fapal laaj ko daañu leen wax gindi ci wàllu financement

ñëw daañu la daañu la gindi wax la yan yoon ngay jaar pour am financement yan yoon ngay jaar pour am formation yan yoon ngay jaar pour sa jëmal sa entreprise kanam budee lu mel ni que business plan la budee jigéen bi ne nekk membre Fapal boo ñëwee daañu la jàppale ba nga am sa business plan danga am sa plan commercial wala nga am sa plan de sa plan de développement li ma bëgg a wax daal mooy Fapal moom taxaw na pour gunge jigéen ñi ba ci biir tay jii <hesitation> écosystème bi wala book ci biir en tout cas <noise> territoire bi wala boog territoire gi mu nekk jigéen boo xam ne membre Fapal nga soo dee ñëw Fa di diisoo ak Fapal wala di wax papa sox di diis sa bopp Fapal te bëgg a jëm ci kanam <noise> insaa àllaa Yàlla mën na laa jàppale ba nga jëm ci kanam ndax daañu la teg ci yoon daañu la teg ci xàll woo xam ni boo ci jaaree doo ko réccu ëllëg kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm président <hesitation> Baye Moussa Moussa Ndiaye <hesitation> di gërëm Malick sow <hesitation> di gërëm Modou Ndiaye ak Idy ak staf Fapal bi yépp <noise> maanaam <noise> ñépp bàyyiwuñu kenn di gërëm auditeurs yépp ak auditrices yépp <hesitation> di beral loxo nag <hesitation> unité de transformation bi ndax bokk na ci tay jii bu fekkee takk <hesitation> tekki jigéen ñi ñëw na ñoom foofu la ko jaaralee

voilà merci <hesitation> Ibrahima kon nag <noise> <hesitation> yéen mbokki auditeurs yi yéen tamit <hesitation> sant nañu leen gërëm nañ leen <blows air> lii nag moo nekkoon ñaareelu émission bi nga xamante ne <inhales> waa <hesitation> United Purpose ak <hesitation> ci projet bii di tekki jigéen <inhales> bi nga xam ne <hesitation> waa USAID ñoo ko financé ci jàppaleb Jokalante ak waa Fapal <inhales> ñoo leen mayoon émission bi fii ci Louga FM RTS <hesitation> 88.7 <inhales> ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon